Omwana acanga omupiira, omupiira gwa langi njeru, mulimu ebya kiragala n'ebiddugavuddugavu. Omwana ayambadde omujoozi ogwa kiragala n'omu no... omujoozi ogwa kiragala, gulimu ne langi eya yero, kuliko n'ebigambo ebiwandiikiddwa mu langi enjeru, emabega we waliyo ebirime ebiri mu langi eya kiragala.

Abasajja nga bakutte enkasi mu mikono gyabwe bali mu lyato, eryato liri ku nnyanja era abasajja bano balabika basimbula lyato kugolooba mu nnyanja wakati, omu ayimiridde asimbye enkasi mu mazzi, n'omulala atunuulidde munne naye ng'enkasi ye nayo eri mu mazzi.

Enjuki zibembedde era nga zeekutte kirimba. Enjuki zino zirabika nga ziri ku mulimu oba ogw'okutukolera omubisi? Kyokka ne kakutanda n'ogwa mu njuki zino, haa, aha! Kakujjuutuka.

Ennyumba eserekeddwa n'amategula eri mu maaso g'ennyumba eya kalina eserekeddwa n'amabaati. Wakati w'ennyumba zino zombi waliwo emiti egyasimbibwawo era emiti gino gya kiragala omulungi. Ewalako waliyo ensozi obusozi obuzimbiddwako ebizimbe eby'enjawulo wamu n'ebimera eby'enjawulo.

Emmotoka ey'ekika kya loole Isuzu etisse akabindo k'abantu. Emmotoka eno njeru mu langi era ng'eriko abantu bayitirivu obungi abantu bano ebatisse n'ebintu byabwe. Oluguudo emmotoka eno kw'evugirwa lwa ttaka era nga lulabika lwakalimwa kubanga ebbali waliyo ebifunfugu waliye wali waliyo ettaka eriraga nti ttulakita bwe ya bwe bwe bwe yayerudde n'erifugika. Ebbaliw wo w'oluuudo waliyo ebimera ebya kiragala.

Enjuki egudde ku bimuli, obumuli buno butonotono naye nga bulabika bulungi, Katonda yabuseengeka n'abuwunda ne bulangi obulabika obulungi ennyo, langi eya kakobe wamu ne langi emmyufumyufu, langi eno yalabika bulungi nnyo mu bimuli bino era yandiba nga yeesikirizza enjuki eno okutuula ku bimuli bino.

Ennyanja ey'amazzi agatukula obulungi ate nga nteefu nnyo erimu obuzinga wakati, obuzinga buno butonotono naye buwerako. Obuzinga buno buliko ebimera ebya kiragala omulungi ennyo era ebusu... ebusukkannyanja era olengerayo ebizinga ebirala ebiriyo, nabyo nga kiragala waabyo mulungi ddala.

Omukyala akuŋŋaanyizza ebimuli ebiri mu langi eya eya kakobe atangaala ne kabobe omukwafu era kuliko n'obuti obw'ebimuli bino obwa kiragala abikwatidde mmikono gye era nga abiwumbawumba mu mikono gye.